Ebazi rezveutano anoshanda maningi, neanohambisa masoko kuti kwauya denda zviyani, masoko anohamba, tinoaona amweni mameseji eyiwuya mumafoni, amweni eyi nyorwa mumapepa, weyi hamba weyi erenga mayererano ngemututu unonga weyida kuuya.

Kuti waite dambudziko zviyani nemwana endeyo kuchibhedhleya anokudetsera ariyo anambuya akafundire basa rakona nana sekuru rerekukupe mazano kuti unozvitambira sei , unoita sei kuti uchengetedze mwana wako.

Vehutano vanokurudzirwa kuti mhatso imwe naimwe inenge ine chekugeza maoko munhu achinge asevenzesa chimbuzi amweni anotozviisa kumagedhi ko kunosvikira antu weiguma pambatso pevanhu wotanga washambe nyara.

Akuru-akuru ezveutano anombobude mumahofisi mawo, omboendemwo muzvibhehleyamo eindotsanangurirwa zvingadiwa, izvona zvinodetsera kuti ounze mitombo anounze mitombo yakafanira muzvibhehleya mushure mekunge abhuya ngeanoshandemwo.

Kuti waite kacheche zviyani, wirirana ngechibhedhleya, kuti mwana akure mune chakanaka, neutano. Kuti kuine zvinodziirira ngazvibairwe mwana, nezvinodonhedzerwa ngazvidonhedzerwe mwana akure ngeutano hwakahlamburuka.

Ebandiko reutano heaanoita kuti kuine chirongwa chekuti anhu anode kudonhedzerwa anonyora mapepa onamirwa peshe peshe ayi eibhuya kuti zvinotangwa musi upi zveipera riini zvinobhuyiwa nerurimi rwunziikanwa ntaraunda yakhona.

Nguwa iyaba yebesha mupengo atiikanganwiba waiti uriyo kuchibhedhleya unouya ngechikafu unouya akadzivhara eiitira utano hwake eiitirawo ngeutano hwako kuti utachiona hweCOVID usapararira.

Kune njira dzekusambenyara, kuasmbenyara sandi kungovhurire mvura wototi mvura yaguma anotikumbisa neutano aya, zvatinofanira kuita tinodakara yaamo nekuti zvimwe zvizhinji zvakona anoita eikumbidze anju efudhu anhu ozive maitirwe azvona

Zvineizvi zvanaka maningi madhokodheya awandemwo muzvibhedhleramwo mwoogumeyo zvasiyana nekaretu kekuti maimirira dhokodheya umwe kubva mangwanani takataka mwakandogara amweni atoata mumabhenji .

Mazuva anaya zvabaanaka , madhokodheya oseenze pamuntu akawanda , anenge eidetserana kunyanya zviye kana denda rakura anouya eionesana eibhuyirana kuti apapa todini apa todini.

Ano ona ngezve utano madhokodheya edu ne ma mbuya edu ane mukuwo wanombo bude kubanze eyi detsera antu anenge ari kure ne chibhedhleya kuti kwaite denda rinonga reide kubairwa anobuda obaira antu.

Ana edu anofundiswa muzvibhedhleramo kudzichenhetedza anga ariayani anotanga kupe rubetsero panguwa yenjodzi anosisa kungaakazvichengetedza maningi nguwa zhinji panonge peirasike ropa reanhubrakawanda anofundiswa kuti anodzichengetedza sei eidetsera murwere.

Amweni edu haadakariri kuenda kuchibhehleya. Hino zveanoita echibhedhleya ngenda anobatikira maningi utano hwako. Anouya kumamuzi kwenyuyo okudetsere ikweyo.

Anamai ngakoshese utano hwemwana ngaakoshese remangwana remwana , remangwana remwana ririmukudonhedzerwa kudziirirwa mumatenda angauya, ririmukubairwa kudziirire mwana mumatenda angauya.

Anoshande muzvibhedhleya neaatendi akona anenge aendeyo anokurudzirwa kuti avhero miro memiromo kuitira kuti asabatire matendaba anonga achibva kuna amweni saka antu eshe mukoti , nemutenda anofanirwa

Ana edu anofunda ngenzira dzakasiyana-siyana. Ane nguwa yaanombofunda zvemabhuku, ane nguwa yaanombofunda zveupenyu, zvendaramo, mararamiro evanokone kuita muntaraunda anogarirwa pashi eifundiswa ndiana mbuya, ndiana sekuru.

Tinokurudzirwa kuti tisamwa mvura inoerera iri pakashama ngatitore kusevenzesa kudiridza magadheni asingatisamwa ine zvirwere zvakawanda zvinouya ngemvura iyoyo inenge isina kuvharwa.

Bandiko repashi reshe rinoonangezve ana magariro awo nekufundiswa kwawo rinotarisira kuti ana abatwe zvakanaka, ana achengetedzwe asaonekwa achisenzeswa mabasa asikazi ezera rawo.

Nharaunda ikashaya mvura zviro azvimiri zvakanaka matenda anowanda hino nharaunda dzinokurudzirwa kuti dzinge dzine mvura kunyanya yemupisi ngekuti panodiwa mvura yakachengetedzeka isinga konzeresi zvirwere

Tinawo asharuka edu mumamhatso mwoo okorera kuhambira chibhedhlera hino anomurangarira madhokodheyawo anombobude eyiuye mumamuzi omuhloya pasinde poo.

Ebazi rezveutano anombogare mishongano akabatana nedzimweni nyika eibhuirana maererano ngematenda akasiyana-siyana kuti odzikiswa sei muanhu uye mitombo yacho yobve kuri.

Ana mai echinge adzitwara zviyani, anokurudzirwa kuti ngakurumidze kuenda kuchibhedhleya kune zvinohlowiwa ohlowiwa rungazi yake. Anobhuirwahe kuti auye ngemwamuna wake vohlowiwa veshe pamwechete.

Mutuntu wega-wega unotarisirwa kunge uine mvura yakachena yekuti ana dai pangaa pachikora ngapave nemvura yekuti ana aone kuseenzesa inyari kumwa kana kugadzire chikafu kana kugeze maoko panenge abve muzvimbuzi.

Hurumende dze nyika dzeshe pashi reshe dzine nguva yadzinombo gare mushongano dzeyi bhuya ngenda ye utano hwe anhu pasi reshe jekerere eyi fundisana eyi onesana kuti opedza ngei sei matenda anonga auya.

Tinokurudzire kuti tirambe teiende kuchibhedhleya ntombi ,madhodha muntu weshe eimbonohloyiwa. Woendeyo dumhaidza miro dumhaidza muromo usatapurirwa zvirwere zvinonga zviriyo.

Utano hunokurudzirwa zvakanyanya kubudikidza ngekuwane mvura yakachena mupisi irimwo mwakanyi mwedumwo mumantaraunda mwedu kuti antu asahambe matuntu akareba eindotevake mvura.

Heanonge eifunde mabhuku kuchikorapo anofundiswahe ngekuchengetedze utano hwawo unoona peshe peshe ndau zhinji pachikora dzinenge dzine pekusambe nyara kungati kuzvimbuzi kungari kwekurya paanenge ode kurya anofundiswe kusambe nyara asati abate chikafu.

Ezveutano anokurudzire kuti anhu ngaawane mvura mumwamizi mwavo. Anokurudzire kuti mvura ngainge iripo peshe-peshe. Mvura ikashaikwa, matenda anouye kuwanda.

Eutanovo anombo hambe mumamuzi muma kanyi mwenyumo. Eimbuya nemwi eimuvhunza zvingada kubetserwa kuti aine zvokupa zvizhinji zvacho anotomuhina.

Tine anhu ari kurarama, akashaishike ndxondo dzavo . Zvimweni zvinokonzerwa nekunyanye kufunga maningi, zvimweni zvinokonzerwa nemito nekumwa zvinodhaka. Ririyo bazi rinoona ngezvekudziirira nekuchengetedzwa kweanhu akadai.

Ariyo matenda amweni obate nxlondo dzeana zvizhinji zvakona zvemazuwa ano zvirikukonzerwa ngekutore mitombo inodhaka eitore mitombo inosise kurapa anhu eitore yakawandisa eidhakwa ndiyo ochihamba akashama.

Antu anodzungira anombowande maningi vezvibhedherawo ndiwo anoona nezvebandiko reantu aya kuadetsera kura navo pashi ekurukura eivadetsera kuti zviderere dambudziko reanodzungira aya.

Anoona ngezveutano weandu ane nguwa yaanomboita mudhibano akasangana , eionesana , eimbobhuya maererano ngeutano weandu kuti hwowandudzika sei anhu opuwe mitombo ipi muzvibhedhleya zveindodaro

Denda rekusagadzikana mundxondo rakuwadza antu akawanda kunyanya nyanya aisa antu anokuwarira mukati asinga kasiri kubusi zvinoanesa hino ariyo kuzvibhedhlera amudetsera ane rudo kuti wazwe kuti ndxondo dzako dzabatikana rumbeyo.

Kwaane rimweni bandiko rinobetsera antu anenge ainena matambudziko ayani ekusaigadzikana tayike ndxondo, aripo anomudetsera kuti aone kugara nevantu zvakanaka asashushikana mundxondo mako nekuti zvinokonzeresa mamweni matenda anozode maphiritsi.

Kune chimweni chirwere chakaanzika, chisingabudi nguwa zhinji asi cheitouraya, chinozokonzerese kuti anhu apedzisire oomwe mitombo yeBP. Nyaya yekufunga maningi, inoda kuti munhu adetserwe, kuti uine chinokunetsa, bhuira amweni wodetserwa.

Ana echikoro anodakara maningi. Akati funde funde, ombobudiswa kubanzi, ombotenderera eyirumburana, eyimbotamba. Ewutano anoti zvakakosha maningi zvinodzoredzesanise ndxondo dzawo.

Eya anenge eimbohamba mumamuzimwo eifundisa antu amweni anenge asimwo peyani amweni anoenda kumabasa hino zvaanoitakee ,anonyore zvibhuku opa antu, antu oerenga oziya zviriyo nezvinode kuitwa .

Kune rimweni dambudziko ratekesgera maningi pashi reshe dambudziko rekushate kwendxondo reyikonzerwa nezvakasiyana siyana hino zviriyo zvibhedhlera zvino chengeta vantu vo avavo tisarega veingohamba mumataundi mwo ngati aendese vanodetserwa.

Michina yawanda maningi muzvibhehleya. Ngatiende tisachengete matenda mumamuzi mwedumwo, imweni yakhona inoite zvekuiswe mavhiri nekuti aisimudziki pandau imwe kuendese pandau imweni saka anoite zvekuise mavhiri ochiito ekusinda.

Zvinodakadza maningi kuona kuti ana Mai edu tsoko rakaparidzwa akarizwa rekuti misabarire mumamhatso ana Mai oende kuchibhedhlera obarire muzvibhodhlera edetserwa ndiana mbuya.

Tika gume ku zvibhedhleya zvikuwani tinoone kuti nharaunda ino rapirwe ana inenge iri payo yega nekuti ana ano kasire kubatire matenda sake achinzi nga aende kwawo ege ano deserwa ikweyo.

Mhatso dzinochengeterwe mitombo muzvibhedheya dzinosise kunge dziri mhatso dzakahlamburika, mitombo isainda pashi ba. Pashi pakona panenge paine zvikaba zvokurashire marara, zokurashire angari majekiseni, angari mabhokisi abviswe mapilizi zvinenge zviri pashi pemakabati.

Ane mukuwo waanombohamba muzvikora madhokodheya edu aya eibaire ana kuadziirira kumatenda akapambauka ana eshe nguwa yonayo anenge eibairwa zveisiyana nemazera.

Zvibhedhleya zveshe waisvikepo waigume pagedhe unototange kuona zvikwangwari zvinenge zvaikuhloya kuti unoende ngepari .

Anokona ezvibhedhleyawo, anoise zvihlayo muzvibhedhleyamwo. Weide kupinde mamadhogodheya, unowane nguwa yekugara wakamirire nguwa yako yekuti upinde. Zvakanaka maningi.

Mazuva anaya zvanaka nemagetsi obve muzuva aya, esora, pazvibhedhlerapo zvadzarepo. Hakuchina zvekuti atisikumurapaba, michina yakadzima ngekuti akuna magetsi, zvakundoitwa mukuwo wega-wega ngendaa yema sora.

Chibhedhlera chimwe nechimwe weipinde paghedhi chinosise kunge chiine nzvimbo yekusambe nyara. Weipinde wosambe nyara weibuda wosambe nyara .Zvinofundiswa he nemaitirwe azvona zveyionekwe pane fodho.

Eya tinombaaona akuru ezvibhedhlera eimbohamba-hamba pachibhedhleyapo, eimbobhuya ngaatenda eizwa zvinoanesa. Kuti asingazi kudetserwa zvakanaka, anonga eibvunza kuti murikudetserwa zvakanaka ere.

Wagumeyo kuchibhedhleya zviyani ukazwa abhuya kuti takumbomupa mubhedha usavhundukaba anoda kukudetsera eikuningisa nguwa nemukuwo uyehe anotendera vanikazi vako kuti vauye veimbokuona.

Nzbimbo hechibhehleya inosise kunge iri nzvimbo yakahlamburuka maningi .Nzvimbo isina marara pashi ngekuti mumararamo ndimo munobve matenda.

Mazuwanaya zvemabhukuzvo zvekunyora zvazvishomani muzvibhedhlera anondonyorawo apo neapo zvizhinji zvakona avakuiswe mumichina yechizvino zvino wechisvika dai mazita akona zvinenge zvirimwo mumakombiyuta.

Muzvibhedhleya mwedumwo mune dzimweni mhatso dzinosise kungopindwa ngeanoshandemwo ega. Mune imweni mitombo, neimweni michina isingadi kuzwe mhepo inogare yakadu mhaidzwa.

Zviriyo zvikoro zvikuvani zvinofundisa antu anode kute madhogodheya anoonekwe nezvipfeko. Zvizhinji zvakona zvinonga zvakanyorwa kuti uyu urikufundire basa uyo vakatopedza.

Kudhayatu anhu aiti eiende kuchikora kwainga kwedungamunhu pheyani, umwe naumwe weishingirira kuti ndiite namba wani, zvinezvi zvasiyana ana ofunda ngekudetserana anoise musoro pamwepo dai kungaa kugadzira mifodho chaiko, anhu anogara pasi ana echikora odetserana eipanane pfungwa dzawo.

Peanenga atore ngazi payani kuti rindohloyiwa agumi ohloya ngemadzisoba unoiswe pamucheni mucheniwo umweni unoite zvekukudze zviro ma majemisiwo anotooneka ngemadziso zvaiswe pamucheni unorikudza.

Ana emazuwa anaya ofunda zvakanaka peyani akutofunde eitoona kuti kuri dhibanise mitombo anotoita nemitombo yakona eitodzibatira eiona.

Mbatso dzinose dzinohloiwa zvinonga zvabuda mumwiiri womunhu,, dzinokosheswa maningi pazvibhedhleya. Anonga arimo ana edu akafundire mabasa akhona. Unotohloerwa ngazi yako, nguva diki-diki waakutozwi uyai timupe zvabudemo.

Anoita basa rekuhloya mvura dzinenge dzabva mumwiri wemuntu anokurudzirwa kuti adzichengetedze ngaadxoke zvinodxokwa zvinoita kuti asabatira matenda kuti mvuradzo dzaguma paganda rake.

Ukapindemwo mumhatso dziyani dzinohloiwa ngazi dzedu zvinonga zvakarongeka maningi zvinonga zvakarongwa nga ndau ngendau chimwe ngachimwe chinenge chiri pacho kuitire kuti zvisadhimadaba zvisashaishika.

nda ana edu kuzvikora zvepadera zvo. Ngatiendese ana edu mazuva anaaya ava kutofunda nemaoko etobata nenyara hachafundi eyi erenga muma bhuku akufunda eyitoshanda.

Muzvibhedhleya medu zvikuvani mune mhatso inoshandirwa nerimweni bandiko. Rekuhloya ngazi dzeantu dzatorwa payani nadhogodheya kana ndinesi une kumhatso kwaanoenda nayo yondohloiwa ikweyo.

Aisa antu asingafariri asingadakariri kuenda kuchibhedhlera ngatikurudziranei aisa eshe tiende kuzvibhedhleya tinohloiwa ngazi dzedu tione kuchengete mburi muchakanaka.

Aripo amweni masangano anoshandidzana neeutano kuhine anhu zviro zvekuseenzesa kuti utano hwe anhu huenderere mberi.

Anamai anokurudzirwe kuramba akaende kuzvibhedhlera kubviraneyi achiri nemimba endooningiswa, abara ana ane mukuwo ana anonga aeifanira kuenda kuchibhedhlera mwedzi nemwedzi veindoningirwa kuti arikukure muchakanaka ere, eibairwa kudzivirirwa mumatenda akasiyana siyana.

Imweni njira yekufundisa antu ngezvehutano ngeyekunyora zvimabhuku dai zvimapepa. Muntu unotora eindo verenga ega kuti oziya kuti unokona kurarama sei neutachiona. Kana kuti unokona sei kuti utachiona husapararira.

Kuti einyore mapepa maererano yekufundisa anhu maererano nedambudziko rinenge riri munharaunda ringava rezvirwere zvinokonzereswa nemvura zvakaita ana korera anonyora eiisa mifodho kurangarira ayani asingakoni kuerenga.

Kune mahlangano anombobatana neeutano eimbohama mumakanyi mwedumwo kudetsera antu, anofanana ngeebato reemadziso. Anombohambe eirapaa asharuka edu mumamuzimwo, otambudzika ngemaziso.

Akuru akuru ehurumende ngeakuru akuru anoona ngezveutano pasi reshe ane mukuwo wanogare pashi eyifundisa akuru akuru emuzvibhehleya zvinofana kuizwa muzvibhehleya kuti antu apone.

Wapindamwo zviyani muchibhedhleya woningire madziro akadzara maphepha . Maphepha anonga ari eyi, anenge eyikombidza kuti kurikubairwa kwekudziirira ana muzvirwere zvinonga zvakanyoriwa ipapo. Ana akabairwa ana asina arume neakadzi anenge akabairwa zveindodaro

Zvibhedhleya zvedu zvemazuwaanaya zvanakire kuti auemi nguwa yakareba ona anoshandepo ndiwo anoema eimudetsera imi atenda munopuwe zvihlayo mogara makamirire kudetserwa.

Tinobonga ezvibhedhleya anonyora kubanze muntu aasati agume mukati kuti zvanoita pachibhedhleyapo ngezviri . Muntu oziva kuti zvaari kuda zvisipo pachibhedhleyapo anotoguma kubanze.

Zvikora nezvibhedhlera zvinosisa kunge zviri pasinde nerodhi kuitira ana rwara ayani asahamba mumango maningi eihambira chibhedhlera.

Arimwona muzvibhedhleya anambuyawo, mune anenge akapiwe mibhedha anorongedza oenda pamutendawo. Anorongedza zveshe zvinodiwapo oendanazvo chikamwe.

Ana edu hanoenda kundofundira hudhokodheya Dzimwnei dzemukuwo afundiri pamapepapi anotofundiri pamuntu dhokodheya akafundira basa rakona eiita vana vakufundira vakaema veiona zvinenge zveiitwa.

Muzvibhedhleya zvikuwani muyani, mune mapato akapambauka. Amweni anosanganisire kunoongororwa zvinonga zvatorwe mumwiri mwedu, kuti zvinohloyiwa, kuti zvine matenda ere. Zvinohloyiwa kuti zvione kudetsera pakurapwa kwemuntu.

Kuzvikora zvekuwani kunonga kunenge kuine anonga aripo pagedhi mapurisa wagumepo anokubhuira kwaunenge weide kuenda ngekuti zvinoitwepo zvakawanda maningi. Pane anenge echiite zvekusoa amwe anofundirw kubika, Saka anokubhuira kwekuenda. Asingazi kukubhuira unoerenga zvinenge zvakanyrewapo

Zvibhedhleya zvedu zvikuvani zvine mapato akapambauka anoitwemo. Chaanozoita kukukombidza ngekunyora ngekuisa mifondo. Kuti ukukunoite chakati ukukunoitwe chakati voende kwaunenge veide kubetserwa.

Anoake zvibhedhleya ayani anokurudzirwa kuti ngaasiye ndau yakapambauka kubanze kuitira kuti atenda ayani anotwarwa ngemovha movha dzakona dzione pekupinda dzeyisiya murwere

Zvikora zvedu zvepadera zvanakira mazuwa ano kuti zvofundisa antu mabato emaoko mabasa aanokone kuzoita kunyangwe aenda kumhatso kudzishandira kungaa kusona zveienda zvakandodaro.

Kuti kuine denda zviyani rinode kuuye munzvimbo ana echikora akabatana neeutano anobude mumamuzi mawo ohamba ngemaraini ngemamuzi efundisa anhu ngezvinonga zvichida kuuya, ngedenda rinonge reida kuuya anonyora ngemutauro unozikanwa mundawu yakona.

Muzvibhedhleya zvikuwane zvedu mune rimweni bandiko rinondoemera nguwa yenjodzi nguwa yetsaona waite tsaona unorumbe apapo kana kuafonera anorumbe kuuye paunenga uri.

Zvibhedhleya zvedu tinobonga kuti zvakahlamburuka. Munohambira antu munosisa kuti musinganayi, musingachayi zuwa. Anopazvee zvingoro zvekuhambisa kuti weikorera kuhamba kubva pandau imweni kuenda pandau imweni.

Ngatisagumbukaba tisatsamwa ana mai kuti tazi chimbogarai nemwana muno timbomudetsera garaimwo kusvika madhokodheya apedza nemwana dai kumubaira dai kudini zvinodakadza maningi naye nadhokodheya wakona unofarao eiona mwana aakubuda apona.

Zvikora zvedu zvinosisa kunge zviri zvikora zvakahlamburuka zvisina mapepa peshe-peshe nekuti mapepawo anokonzerese zvirwere munohanbira vana ngamuve makahlamburuka kuita bukuta risadzara peshe-peshe ndaabukuta rinounza matenda.

Eutano akaona zvakanaka kuti chimwe nachimwe chibhedhleya chinge chine movha inoshandiswa munguwa inenge yaitike njodzi kungavakukuwara kwevanhu kana kupinde mumatsaona.

Chibhehleya chega-chega chinooneka nemovha. Weigumepo inonga iripo yakaemera kuti pakandoite njodzi, pakandoite unode kubara yorumba yonouya nomurwere pachibhehleya.

Zvakanaka maningi kugara veiende kuchibhedhera kunyari pasina panopanda kunohloiwa, kuoneke kuti ngazi yako irikuhamba zvakanaka ere, zviri kupomberana pamwepo ere, ngemoyo ano kubesera.

Matenda anouya ngenjira dzakapambauka nyama dzinopanda peshe peshe mwiri wemuntu mungava matsoka mungava marenje munhu anokurudzirwa ngarumbe kuchibhedhlera andodetserwa.

Zvakakosha maningi muzvibhedhleya muyani kuti anambuya abhuya newe zviyanyi anyore pashi nekuti anoite ekuchinjana. Zuwa rimweni unoona paineumweni kuti paine pakayorwa uno ndomukombidza unotangira apapo.

Kune mukuhlani wanesa maningi mazuva anaya wegomarara. Madhogodheya edu arikubhuira anhu kuti ngationgororwe magomararawo tirapike nekuti anorapika kana akaongororwa akaonekwa nguva achipo.

Ana edu kuzvikora zvekuwani anofundiswe zvakawanda maningi zvimweni zvakona eipuwe hembe dzakafanana dzinonga dzeitotaticha peanonga eifamba awerenga wo anonga eitofunda anodzidziswa he kusimbise mwiri yawo ariikona.

Mumbatso inovhiyirwa antu munosisa kunge muine antu akawanda anenge eidetserana kuti zviro zvisashaishika ngekuti mukuwo wakakosha maningi uwowo antu anenge eidetserana eionesana zvekuiti pavenenge veikuvhiya.

Michina yayo muzvibhedhera ,tisachengeta matenda kumhatso inoto hloya imweni inohloya yeitoshandise senzesa makombiyuta , dhokodheya unobate kombiyuta okuisa pamuchina paya unonga eitoona zveshe zvinonga zveiitika mwauri.

Arimwo mapandiko akawanda arikuseenza ngebandiko rezveutano kuchengetedza mwoyo yeandu kunyanya vamweni vanoningire mwoyo yeana eidetsera , anokone kupa mare yeata anenge eida kovhiyiwe mwoyo yawo yeide kunatsirwa anodetsera.

Tinobonga nehurumende yakawanze madhokodheya muzvibhedhleya. Anogara payeni umwe neumwe eyiwone kubhuya nemuntu wake. Uye madhokodheya hatarisi kuti muntu ngewechitendero chiri, angorapa.

Kune kumweni kupanda kwehloko kusingazwisisikiba, ukazwa zvadaro izvozvo rumba kuchibhedhlera nekuti kutema kwesoro kunonga kweikonzereswa nezvakawanda mumwiri wentu , ngatirumbe tikazwe hloko ropanda.

Anaambuya edu kuzvibhedhleya nemadhokodheya, anotofunde maningi maererano ngekuchengetedza utano hwedu anthani. Zvingava zvekupedze denda anofundiswa danho nedanho kusvikira muntu apona. Kuti zvakorera anokufundisahe kuti unoseenzesa aka neaka.

Pauno pindemwo mu mhatso iiya yeku vhiirwa anhu munonga maka dzara antu dzimweni dzenguva dze mukowo unotombo funga kuti dai wakufa peyani asi anonga aripo umwe na umwe unonga aka emera basa rakona.

Anamai woye, ngatidakarire kundohloyiwa ngazi dzedu. Kunyari kuzi hapana panorwadza. Amweni matenda haakasiri kurarise munhuba, ngatihloyiwe. Matenda akafanana nemukondombera, unokone kurarama utori nacho, mwiiri wako wakagwinya. Chinode kuhloyiwa, wokurumidza kuwana rubetsero.

Muchini yakhona yazaremo muzvibhehleya ngatiende ana Mai wee tinohloiwa imweni yakona inokubhuyira kana watwara zviya inokubhuyira magarire akaita mwana mundani inokubhuyira hee kuti muntuyi anenge Ari mundani mo.

Wagumeyo kuchibhehleya pane imweni nguwa yaunombopuwa dai unonga weida kuvhiiwa andovhiyibasi. Anonyoresa mapepa ekukupa mukana wokuti ubhuye kuti watendera ere kuti mwiri wakowo uitwe zvonazvo.

Angeri dambudziko risingachapedzeki kuchibhedhlera anhu arikupona peyani anga madambudziko eitsvo iriyo michina inototora ngazi mumwiri wemunhu yoisuka yopetudzahe munhu otohambahe.

Zvikafu zvatinodya zvinokonzerese kuwanze mafuta mumwiri kunyanya pazasi pendani apapo zvino ewutano anotikurudzire kuti ngatirambe teirumba teirwasanudza mwiri teipisha mafuta awawo apere mumwiri.

Weigumepo pachibhedhlera usati wasvika ngemberi Kuna chiremba anombotanga nekukuhloya kuona kuti ropa rako nomoyo wako urikupomba chakanaka ere usati wapinde madhokodheya anoitire kuti aone pekutangira newe.

Tino kurudzirwe ku koshesa utano hwedu vamweni vanongo ngwarire mundani nge soro nzvimbo dze mwiri yedu dzaka fanana ne marenje edu ngatidzi koshese ukazwe dzopisa ngati ende ku chibhedhleya tino bairwa tino bhuyirwa zveku ita.

Zvakanakira mabasa emuzvibhedhlera aketi ba kuti uyu muntu kadzi uyu muisa muntu weshe unondodiwayo njere dzako ndodzinoita upinde basa rakona.

Tei pindemo zviyani muzvi bhedhlera, tinoone maphepha akandowanda anenge akanamirwa mumadziro, ngatimboona nguva yekumaerenga. Mamweni acho akakosha maningi, akaita ingatei, ekukura kwemuntu, emabhonzo ake kuti anenge eihamba sei mukuchembera kwake.

Anambuya edu akura atiinavo mumamizimwo ngatiakurudzire kuti ambopote eimbo muruka, eimbotwasamudze marenje, eimbo twasamudze maboko zvinoaita kuti utano hwavo hugare hwakagwinya.

Uka pindamwo mwaano itire zveku vhiya anhu, anonga akawanda madhokodheya. Zvakanakire kuti ano detserana pakufunga eishande muntu. Dai kungaa kucheka makumbo, dai kungava kuvhiye kubudise mwana, anonga eidetserana.

Zvinokurudzirwa maningi kuti kana mai abata mimba zviyani, rumbai mweshe baba namai kuchibhedhleya mwondodetserwa. Rumbai isati yakuraba kuti paa, kuti paine zvinonesa mwokurumidza kudetserwa.

Wagumeyo kuchibhedhleya, wapuwa mutombo zviyani, anokubhuyira kuti unofanira kumwa wakawanda zvakadii. Mizhinji yakona ingateyi yechikosoro inonga itori nekakapu kakatonyorwa kuti unoguma apa.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhleya antu amwari voye, ngatiende ukazwa panorwadza ukazwe kuti pane zvisina kuite zvakanaka munyama yako. Ngatiende tohloiwa imweni yakona unenge veitoona vakatobairwe pamuchenipo veitozviona pakombiyuta.

Anokoshese utano hwaanhu vemuzvibhedhleya kuti zviyani zvapedze kushanda kuti aone kuti hazvichakodzeri kuti zvirambe zveiseenzeswa, zvinonyorwa kuti izvi hazvichaseenziba, ovhure pamweni.

Anamai woye tisachengete matenda mumamizi mwo kuti dai ndichapona, daindichapona, ngatirumbe kuzvibhehleya kuti wazwe panopanda dai anga ari marenjewo anogumeyo okuise pamucheni ,mucheni wohloya wokubhuyire panendaa.

Eya anoti payani ngatimbomutore ngazi tinoise pamuchini ngatisavhundukeba adzadzi komichba anondotora tushoma, tushomashoma oenda natwo ondohloya.

Ndau yechibhedhleya ,indau yakahlamburuka, anthu anenge eikhombiswa mwekupinda amwe neamwe, mukapinda dzimweni dzimphatso, dzinenge dzakaiswa magilazi, dzinodetserwa ayani ane matenda ekuti anotapuriranwa, munenge mweibhuya umweni ari kuseri umweni ngekuseri.

Micheni yawanda mazuva anaya muzvibhedhlera ngatisatwaba kuti ndinonorapwa zvisizvo. Michini yanaka zvasiyana nekaretu dhogodheya aindokupe mutombo zvekufungira zvineizvi zvonange panorwadza pakona.

Yayo michina inohloya peshe Ungava une dambudziko remuchipfuva, kundoiswepo pamuchinapo, womiswepo wochihloyiwa vokubhuyira kuti mapapu ako akaema zvakanaka ere, mbabvu dzakona dzakaema zvakanaka ere.

Heanotorazvo mangazi edu kuchibhedhleya ane zvaanonoita kuti aone kuti amuna denda ere mungazi mwakomwo. Zvimweni zvinonga zveiseenzeswe ngemakara kuti zvagumwe pakara iri, rinokombe zviri, ona ndoovanozviziya.

Wagumeyo muchibhedhleya, dhokodheya anenge arikhonapo pamuchinawo. Anonga akatofundira kuwusenzisa muchinawo. Ungawa wokuhloya mundane, zvirikuyitike muntu anemimba , anonge eyitohloya eyitowona pamuchina ponapo.

Chibhedhleya chimwe nachimwe chinosise kunge chiine nzvimbo inonga iine zvekudzima moto kuitire njodzi pachibhedhleya uyezve antu anoshandepo anofanire kufundiswa kuzviseenzesa kuitira kuti moto wobaka vakone kuudzima

Yakazaremo michina muzvibhedhleramo inohloya matenda akapambauka. Arimohe akafundire basa rakona iroro rekuseenzese michinayo. Ngatiyende kuzvibhedhleya tinodetserwa.

Hutano hwemwana hwakakosha maningi. Anombiuye mumamizi mwedumwo anambuya utano anansekuru utano eisikera ana eipima ana kuona kuti muwiri wake uri kupindirana ere nemwedzi dzake kana kuti nemakore ake.

Ana mai anaacheche anokurudzirwa kuramba akaende kuchibhedhleya ne ana eindohloyiwa dai kungava kuhloyiwa, dai kungava kudzivirirwa kumatenda akasiyana siyana anotidetsera kuti ana adzivirirwe ari adoko.

Ngatikurudzire ana mumamuzi edu kuti ogume kuchikora eutano akakuya eida kumabaira kuadziirira kumatenda akapambauka ngaatende ngaasatiza ba anode kuponeswa.

Eutano edu tinobonga maningi ane mukuwo waanohamba mukati mwemamhatso anoziya kuti amweni anamai hadakariri chibhedhlera hino anohamba eyitsvake ana eyiadinhedzera kudzivirira kumatenda akapambauka anyore pashi mbatso imwe naimwe yaanenge aguma.

Ona ashandi emuzvibhedhlera, ane mukuwo weanombogare pashi ombobhuyirana, ombofundisana zvinosise kuizwa maererano ngemashandire awo, kuitira kuti hutano hweantu hunake huenderere mberi.

Eutano tinomabonga ngekukona kuchengetedza utano hweana. Akaisa pazvibhendleya po bandiko rinoona nezveana. Anototi eipinda anonanga kwawo ega, aadhumaniswi neamweni anenge ane amweni matenda.

Michini irimo muzvibedhleya inoshanda kuhloya panorwadza, imweni yakona magetsi akona anenge akawandisa, dzimweni dzemukuo unotosiyiwamwo wega piyana, unoshandisa muchini wacho unobuda oenda mune kamweni karumu kekuti iwewe wega wohloyiwa.

Muzvikora munosiswe kuti munge muine kabheke kana kuti kabhokisi, kanonga kaine maturuzi anokone kudetsera mwana wechikora nguwa yaanenge akuwara, asati arumbiswe kuchibhedhleya.

Nguva zhinji vagumeyo kuchibhedhlera eida kuhloya mwiri vako kuti aone denda riripo. Haanangisi nemazisopi anobaira otore ngazi oendese kunohloya kumuchina.

Michini yawanda muzvibhehleyamwo yawanda maningi chezvinoitake imweni yacho inorema haisimudziki nemadhokodheya inoiswe mavhiri ode kuenda pamutenda po unondosunda zvomuitira nyore kugumepo.

Akawandemwo matulusi anoshandiswa muzvibhedhlera nemachiremba edu. Hino anode kuchengetedzwa matulusiwo nekuti amweni hamiriri kushanda pamuntu umwe cheteba. Anosoiswe makavharika makahlamburuka zvogezwa kuti zvisa batirahe matenda zviri pashi pamhene.

Mhatso dzinonga dziripo pachibhedhleya dzinosanganisira mhatso inohloiwe daa ingava ngazi yedu, daa ingava veti, daa ingava tsvina yemene zvinonga zvirimo michina inonga irimo. Mune akatorifundira basa rakona irona rekuhloye ngazi eishandise michina.

Chibhedhleya chikuvani choga-choga chine mhatso inovhiirwa antu. Antu anovhiva kuda kunenge kuri kuda kubudisa mwana, dai anenge eida kuona denda rinonga riri mukati, dai anenge echida kubvise zviinyi. Ngainge yakahlambiruka musawande zviro zvinoshaishidza anenge eishandemwo.

Ariyo mwaneni maturuzi anoseenzeswe muzvibhehleya mwedu, ingava okuzviningira, magirazi emene, anonga ariyo kudetsera ayana anenge echida kufundira mufamba eione einingirapo kuti ndirikuzvikona ere, eihamba akadziningira. Zvinodetsera maningi.

Maturuzi edu anoseenseswe muzvibhehlera nanamadhokodheya edu imweni yakona aiti yaseenza yotorashwapi unoda kuseenza he ,hino unoiswe mumucheni, mucheniwo ndiwo unousuka, kusvika wachena wochichengetedzwa pakanaka kuti uzoone kuseenzahe.

Ngatiende kuzvi bhehleya ana mai wee kuti tazwe pano panda zviriyo zvimi chini zvino hloya dhokoteya unondo ningisa apapo pamu chini muchini wacho wakabairwa pamundu wei hloya weimu bhuira panode kunasirwa.

Ngekuwanda kwaite michini yedu muzvibhedhleya ariyo maturuzi ekuti inode kupota yeimbohloiwa yeimbonasirwa kuti irambe yeishanda zvakanaka ariko akafundire basa rakhona rekunasire michini iyoyo.

Akawandemwo muzvibhodhlera maturuzi anoseenzeswa kunyari kuhambise mvura kana ngazi momwiri womuntu. Zvinemazera , zvinechipimo chekuti iyi iritambo inoshande kumuntu mukuru iiyi inoshande kuana.

Tinokurudzirwa zviyani ana mai kutivo vazwe kuti mazuva asvika ngatinobarire kuchibhedhleya unokone kusangana nematambudziko, ekuti mwana unokona kubuda asingazi kukwana nguva yake. Unobetserwa zviriyo zvimuchina maanomboiswa eimbohloiwa mwona imwomwo.

Muzvibhedhleya mwedumwo mune makukaba anosenzeswe kukande zviro zvinonga zvisikashandi. Zviro izvi hazvingokandwi zveshe mumwemo kuti manaiti opinzwe mumwemo nemapepa zvinodumaidzwa mwakasiyana-siyana, kuitira marashiro ezvinofanire kuitwa anosiyana.

Kune imweni mhatso inonga iripo pachiibhedhlera zvikuwane. Mhatso inoiswe iyaya asingachakoni kufema ega, asingachakoni kurhya ega, unoiswe pamuchini. Muchini unawo ndiwo unonga weireketa kuti uri kufema ere, urikudini, urikudini.

Ana mbuya edu nemadhokodheya edu muzvibhedhlera anokurudzirwa kuti ngazvishambidze ngahonke zvigonko zvinovadzivirira mumatenda evannhu vavanenge veirapa.

Zvakawandepo zvimaturuzi zvinosenzeswa nezvimadhokodheya edu muzvibhedhlera, zvimweni zvakona zvinoshande mwo munenge mwei vhiyiwa antu, zvimweni zvakona zvinoshanda panenge eyivhure maronda eantu dai mamota dai kungava kuti waite bundu rinovhurwa veisenzese maturuzi awawo.

Paanenge veinasira zviyani anosenzes maturuzi akawanda maningi amweni akona anenge ari ekusenza kunonga twuro kana kusimudza twuro munyama yemuntu hino zvinoda kuchengetedzwa hino zvinosiyana makara kuti aka kanoshanda payini aka kanoshanda payini.

Ngatiende kuzvibhedhlera anamai nanababa woye zvayo michina yaayo yakadzaremwo inohloya peshe panorwadza , inohloiwa wobhuirwa pane ndaaa wopuwe mutombo wopona.

Michini yawandemo muzvibhedhlera mwedu umo. Ngatisatyaba kuyende kuzvibhedhleya, ngatirumbeko tinodetserwa. Imweni yakhona, inorema, tsvakeyi eyisa mavhiri kuti yode kusenzeswa, antu asimudziba, antu ayithwari.

Kune mbatso dzimweni pachibhendhleyapo dzinenge dzeishanda nekubetsera antu anenge eida kudzoredza nyama dzawo pandau angaa akakuwara mushana, makumbo, zveshe anomubetsera, zviro zvakhona zvekuseenzesa Dai ngezvekukwizhira Dai ngezvekutwasanudza zvinonga zviri yo zvekuseenzesa

Arimo maturuzi akasiyana siyana anoshanda muzvibhedhlera mwedu amweni ndeekunasira michini inoshande muzvibhedhlera amweni ndeekunasira nzvimbo zvakàwanda zvinenge zvirimo mumaturuzi.

Muturusi anoseenzeswe muzvibhedhleya amweni akona anoshande mukuwo wakareba. Hino anosise kunge akachengetedzwa, eiiswe mitombo inouraya utachiona husatapukira kubva pane umwe kuende pane umweni.

Ngenyaya yekuda kukoshesa utano hwemuntu nguva dzeshe. Mazuva anaya kwakugadzirwe dai makomechi anogadzirwa ekuise mvura pamagetsi. Ekuti nguva yaunenge vakuda kumwa mvura yako inodziya kundogadzike komichi yakopo mvura yotodziya votomwa.

Pazvibhedhleya pedupo mune zvimbatso zbinenge zvirimo zvinonga zveisiyana nematenda eantu anenge eide kuningiswa nemazino anopinde mukamhatso kawo kanenge kane zvidziyo zvemwo zvinoshandemwo zvinoenderana nematenda emwo.

Zvirimo zvimweni zvimbatso mukati muchibhehleya munoiswa antu eyi hloyiwa matenda akasiyana siyana amweni mumweni ndomekuvhiyira mumweni ndeme kuhloya kuoneka kuti mukati mwe ndxondo mako makadini zveyi ndosiya siyana kamweni kumhatso kange kaine muchini wacho.

Pane zvimweni zvimathuruzu nezvimweni zvimitombo, zvatinokarirwa kuti tinge tiinazvo nguwa dzeshe ,mungaa mumumphatso kana muzvikora mwedu, kuti paunodzicheka paya ngebanga ,dai uri kubika, wokavhura kabhokisiko, wozvidetsera apapo.

Mukuedza kuchengetedza utano hweantu muzvibhedhleramwo anambuya edu nemadhokodheya edu anofundiswa kuti einge atopedze kubaira muntu aana pamweni paanotombofanira kutsveta naitiyo inonga yashanda anosise kundoikande mubhokisimwo zvondoraswa.

Zvimaturuzi zvinosee0nzewa muzvibhedhleya zvakawanda maningi. Zvotoda akafundira basa rakhona. Zvakawanda kudaro zvimweni zvakhona azvishandi pamwechete. Zvinosisa kuti zvashanda zvosukwa zvoiswa mumuchini kuti zvizoona kushanda zve pane umweni murwere.

Ana edu muzvikora umu mazuwa anaya zvanaka otofunde ngekubate kuti chiri kugadzire chiro otoshande eitogadzira eitofunda apapo apapo mazuwa anaya zvabaanaka maningi.

Ana dhokodheya anoshande nemucheni yedu muzvibhedhleya anokurudzirwe kuti adxoke zvidxoko zvinoadziirira kune mamweni matendazvingadai weihloya ngazi yemuntu unozvidziirira kuti isatapukira pauri.

Mitombo yemazuva anawa yawandisa atitomboipedzi ba imweni iriyo yemumadziso kudhaya taimbosevenza yekudonhedzera mikaka zvinezvi yayo mitombo yekudonhedzera maziso.

Vantu vaMwariwe, tinokurudzirwe kuti tapiwa mitombo zviya kuchibhedhleya, ngativhure chibhokisi choo, toona kuti zvakanyorwapo ndizvo here zviri mukati. Zvinonga zvakatonyorwa kuti manganayi arimo, chipepa ichocho chinenge chichibhuya kuti manganayi.

Tinokurudzirwa kuti tatenge mitombo muchitoro chinotengese mutombo, ngativhure chibhokisi chakhona mune kaphepha karimo kaphephako kaanokubhuira zita remushonga, zvawakagadzirwa ndizvo, zuwa rewakagadzirwa, zveshe nemamwire aunofanira kuita.

Mwitombo yedu yechikosoro inouya iri ya iri mumhando dzakapambauka eyisiyana nekuti gosorwa rako riri kurwadzire pari amweni anozwe pahuro amweni anozwe muchipfuwa amweni anovharike miro.

Mitombo yakazara muzvibhedhleya umo, chinongodiwa basi kuende kuchibhedhleya ,amweni anoti aah nekuti iganda rega ,musoro hauzikupanda handiendi baa. Iriyo mishonga yekuzora mitombo yamunopiwa yamuopiwa yekuzora kuti makanda enyu anyasirike.

Mitombo yedu inouya iri makapambauka imweni inouya iri muzvimabhotoro imweni inouya iri mumakaba izvinoita ke ngatiningise kuti mutombowo kana riri bhotoro rakavharwa hre ndiwe wega hre kutanga kuri vhura.

Ana edu afunda imwi peyani yaayo mitombo inowedzere chikafu mumwiri unotoumwe uri mutombo unowedzera kugwinya kwemabhonzo kwemakodo edu mumwiri yaayo mitomboyo ngatiende todetserwa.

Kuti teizi paya tisashandisirana mitombo anonga eiziya, imweni imokona kufanana kuita mvurako asi yeishanda zvakatosiyana ikatarisa, ukaerenga zvipepa zvakhona kutosiyanise makharako kunoreva kuti mitombo iyi aizi kufanana.

Nguwa dziyana dzatinopuwa maphilizi muchibhedhleya dai muchitoro chinotengese mitombo, ngatierenge kuti mutombo wandapuwao unoshanda ere zvinoenderana nedenda rangu ngatierenge zvaunokona kukonzeresa mumwiri wemunhu. Ngatitarisehe mutengo wakona nemamwiro.

Mitombo yatinopuwa kuzvibhedhlera mizhinji yakhona inenge iri mumakabayo ngatiningire tione kuti ndiwe ere watanga kuuvhura mutombowo kuti zvionekwe kuti wanga wakachengetedzeka uyehe une zvikapu zvinokhombe kuti kunofanire kumwa wakawanda sei.

Ariyo anongochena nenyongo akarya zvinotondora Pachipfuwa popisha akamwa mvura inotondora Pachipfuwa popisha akazaraa kuzvibhedhlera mitombo yamanje manje inopedza nyon'o iyoyo.

Anamaiwoyee , tinokurudzirwe kuti tapiwe mitombo zviyani ,ngativhure chibhokisi chakhona, toona kuti ndiyona ere maphiritsi awapiwa, uye ngatimwe maphiliziwo kusvika apera.

Vana Mai woye kuti tazwe panopanda ngatiende kuchibhedhlera tinopuwe mitombo , wapuwei mutombowo ngauerengwe kuti wakagadzirwe ngekambani yakapiwe mvumo ere yekugadzire mitomboyo.

Maphirizi anouya ari mumhando dzakasiyana-siyana amweni anouya ari muzvipepa zvakaputirwa. Ngatierenge hama voyee zvibhokisizvo tione kuti maphirizi avapuva akakwana ere, zvinonga zviripo pachibhokisipo.

Maturudzi azaremwo muzvibhedhleya. Amweni anoshande kuise mitombo mungazi. Kune amweni anenge arwara, zvekuti akukorere kumedza, anoisirwe mitomboyo, dai majekiseni, zvinoiswa zveipinda nemungazi nemuganda remuntu.

Mitombo yedu irikuwuya iri makapambawuka. Imweni irikuwuya yekudzora yona yoyo inowuya , irimuzvigaba yakayite kunge kholugethi. Imweni inowuya irimamvura asi yeyidzorwa paganda.

Tinokurudzirwe kuti tiningire mitombo yedu patinonga taipiwa payani muchibhedhleya kuti mutombo uyo kuti uri wemuchikaba chakavharwa, chakadumaidzwa zvakanaka ere, tierenge kuti ndizvona ere zvawanyorerwa usati watange kumwa.

Iriyo mitombo inotidetsera maererano ngezvikafu zvatinorya. Zvimweni zvinowanze mafuta mumuviri. Iriyo mitombo inodetsere kudzikise mafuta mumwiri wemuntu.

Mikuhlani yeduyo inorapwa nenzira dzakasiyana siyana, imweni inorapwa nemapilizi, mapilizi akhona ngatierenge zvibhokisi kuti tapuwa kuti muine namba inenge yakanyorwa pachibhokisi, ngatierenge tione akakwana ere tisati tabudemwo.

Ana edu eyibarwa zviyani ano neseka maningi ne midumbu munenge musingazi kugadzikana kusa jairana nge zvikafu zvino iriyo mitombo ku zvibhedhleya amweni anenge eiite tsvina yaka omarara maningi ariyo mitombo yaano piwa kuti tsvinayo ichinje.

Mitombo yedu yona ye chianhu iri kutorwa ne veutano echino iwandudza oise mu zvibhotoro zvoto nyorwa kuti umu akuru anomwa waka wanda sei adodori anomwa wakawanda sei zviri kuti detsera kuti antu aziye chipimo.

Tino kurudzirwa kuti tiine pano rwadza tisanyanye kurumba kuende ku chikora chino tengeswa mutombo baa ngati tange taende kwa dhokodheya dhokodheya ndiye woku nyorera kuti makumbo ako aya marenja ako aya anoda mutombo wakati wochi rumba napo panyorwapo ku chitoro.

Tinawo awanda maningi makambani anoite zvekugadzire mitombo wagume muchitoro chinotengese mitombo unotoona kuti mutombo umweni unonga uriwekudzora asi irimo yakawande maningi zveingosiyana nekambani inonga yaunasira .

Mapilizi awandemwo muzvibhedhleya nemuzvitoro zvinotengese mitombo, atinokarirwe kuita kee kuti wapiwa chibhokisi chakona ngati erenge kuti ndizvona ere zvanyora papepa ngati erenge zvee zuva raanoguma kushanda zvinonga zvakanyorwa poo tisamwe mitombo yakagarisa baa.

Kune njira dzakapambauka dzekubeke mutombo mumuviri memuntu echinga arwara kune mapilizi ekumwa kune majekiseni akandosiyana siyana kune imweni yekudzora.

Mitombo yedu yechiantu irikutorwa yeigadzirwe mitombo inotosiswe mumakaba akanaka chaanondoitake anonyora anokukombidza kuti uyu mutombo wakagadzirwa nemitombo yechianhu irikutoseenza muzvibhedhlera medu imweni irikuseenza kuderedze shuka.

Mitombo yedu inouya iri mumapandiko akapambauka imweni inouya iri mapilizi, imweni inouya iri yekumwa, imweni inouya iri majekiseni ekubairwa unototenga kabhotoro kacho kanodhibaniswa pamwe kanoiswe mvura pamweni kanodhibaniswa neumweni mushonga wobairwa wopona.

Kune mvura dziriyo dzinobetsera antu kunguiva yaanenge eichaya zviyani kudzoredzanisa mvura mumwiri vomuntu. Hino vantu vanoiramba veiti inoshata yakugadzirwa yakuvandudzwa yeiiswe zvimweni dai zvimagwavha dai zvihenge zvinenge zveiiswemwo yotapira muntu otomwa opona.

Tinokurudzirwa kuti tatenga mitombo kuzvibhehleya kuti ngatierenge zvinenge zvakanyorwapo dzimweni dzemukuwo zvinenge zvakasenzeswa kugadzirara mapiliziwo pane zvinotadzadza kuwirirana nemwuwiri wako saka ngatierenge tisati tadunga

Mitombo yedu yechiantu irikuseenzeswa muzvibhedhleya nemumakambani anozikanwa ane mapepa kugadzira mitombo yakasiyana siyana imweni inonasire mavhudzi imweni inonasire ganda, anokombidza kuti wona wakagadzirwa ngemutombo uri.

Mitombo yedu irikuuya irimumhando dzakapambauka, imweni iouya irimuzvibhotoro. Ngatiningire kuti wakavharika here tisati tauseenzesa . Ngatiningire chiphepha chinenge chirimo kuti unofanire kumwa wakawanda sei, tisati tatanga kumwa.

Tapihwe mapilizi eduwo ngati erenge zvino fanira kuizwa zvimweni zvakona zvinonga zvakato ite zveku iswe mifodho ku itira ayana asinga koni ku erenga kuti mangwanani unomwa manganai madekoni unomwa manganai.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zvaka hlamburuka zvinokurudzirwa kuti zviite ma kabati mamwe nemamwe mitombo yonekwa kuti yapinda mwayo, yemasoro yopinde mwayo yechikotsoro yogare mwayona.

Matenda owanda mazuva anaya. Kune chakurumbira chaanoti chenyon'o. Iriyo mitombo yedu yechianhu iri kuvandudzwa yoiswe mumagaba akambanaka maningi, zvakajeka ekuti ukaumwa uwowo, zvinopera zvenyon'o.

Kune amweni ayani anoti aka gume pa maruva madziso ano pupira aka gume pane chiushi maziso ano bude misodzi iyoyo mitombo yechi zvino zvino inopedze zvese izvona.

Mitombo yedu iyi inogadzirwa iri paka mhando dzaka pambaukana yezvingaita ungava mutombo yemukanwa yemuromo umwe naumwe unoshanda basa rawo umweni ndewe kutondorosa umweni ndowokurapa umweni ndowe kuuraya utachiona zvei ndosiyana siyana.

Kuti teitenge mitombo zviyane kuzvitoro zvinotengese mitombo ,ngatierenge ana mai we tisati tapa ana .Ngatienrenge kuti unopuwa wakawanda zvakadini. Chinonga chirimwo chekupimisa chakona muchigaba mwo.

Mitombo inorape chikosoro inobuda irimumapandiko akasiyana siyana chezvinoita kuti iwewe woende kwachiremba wonyorerwa mutombo wako waunofanira kushandisa.

Vemuzvibhedhlera medu anodakarira maningi utano hweantu. Unoona payani veiise zvihlayo mwakaemera kudetserwa munenge mwakagara ngekuti vanozviziya kuti kune amweni ane matenda asingakoni kuema mukuwo wakareba.

Ndau dzinodetserwa vantu maererano ngeutanho hwavo dzinosise kunge dziri ndau dzinovharwa dzinokonyiwa dzakaiswa chidziro chekuvadzivirira kuti anhu zviro zvirimo zvichengete dzeke.

Anamai woye ngatidakare kuchibhehleya xvibhehleya zvakanaka mazuva anaya matuluzi zvadzarayo dai ukaguka mukumbo marenje ariyo anemichini yekutwassnudza kusvika muntu ohamba .

Mitombo yeana yogadzirwa mazuwa anaya, yakuiswe zvinotapira zvekuti ana adakarire mitombo. Karetu ana aisadakarire mutombo ngenyaya yekuwawa.

Ngatidakarire kundobarira kuchibhedhlera ana mai woye ngekuti dzimweni dzemukuwo zvikaitika kumhatsoyo dzimweni dzenguwa anokona kuuya ari airi ana mbuya edu kumakanyiyo azozviziyiba kuti zvinoizwa sei.

Ana edu kumazvikorako anofundiswe kuchengetedza mwiiri yavo zvona anozviita chero arikumakanyi kwavo, unoone ierumba kusimbise mwiiri yavo nekusimbise nyama dzavo.

Ebazi reutano pasi reshe ane mukuwo waanopa mazuwa ekubaire ana ashaichengetedza kuzvimatenda akapamhauka.

Ngatidakarire kuendesa ana edu kuzvibhehleya. Ariyo madhogodheya, amweni anotobve kunze kwenyika, eiuya kuzodetsera ana awawo. Saka ngatiende navo kuchibhedhleya anowane rubatsiro rwakakwana.

Kune zvimweni zvi bhehleya zviyana zvokuti anhu anoiswe mumwemo akaemera kubetserwa tino sise kuti anambuya aya apuwe mukana kutanga ane ana obetserwa kutanga ne ane matenda aya anyanya kudzimba otanga kubetserwa.

Kuti twazopayane chimbosiyai mwana kuno namadhokodheya tiambomubetsera tisachemaba kuti mwana wangu unofa anonga ari mumaoko evantu vakafundire basa anomubetsera kuti aone kuti adya here, mitombo yake anwa hre musatyaba anonga arimumaoko akanaka.

Anofundisa antu maererano ngezve mu kuhlani ononga uriyo kazhinji kacho ano kone kupe mukuwo kuti panozo pera makore manganai tinonga tapedza ngezve mu kuhlani uyu sake ano nyore mapepa eyi fundisa anhu zvino siswe kuita kuti antu abairwe ku dzivirirwa ku mu kuhlani iwowo.

Wutano wemwana, ndiyo ndhaka yenyika yeshe. Nazvakandodaro, anamayi panozi paya ana arikudonhedzerwa, ngatiyende ne ana. Anonga arikuchikora ayana, ngatikurudzire ana edu kuti adonhedzerwe, asatizaba, asawara amweni odonedzerwa.

Ebandiko rezveutano aya anokoshese maningi aya ana anobarwa ngeurema. Kubetsera ana mai acho kuti akwanise kubetsera ana avo anenge aine dambudziko iroro kuti akonese kuzvigamuchira. Amweni anotadza kuzvitambira zvozoguma kuti amweni anorasha ana anobetserwa kuzvibhedhleya.

Ariyo ana muzvinabfundo maererano nemitombo inombopota eibuda Mapepa anokona kunyora pamusoro pemitombo yakati yakati torai mapepa muunze zvinohloiwa kuvantu.

Tinodakara yaamho, teiona tapinde muzvibhedhleya mazuwa anaya, machirembawo anenge eidetserana. Aamiri egaba, chiremba umweni unongo uine umweni, eidetserana, kuti paine zvinonga zveide kuitwe pamunhu.

Veigumepo pachibhedhleya chaanondotanga kukunangisa kuona kuti moyo vako urikupamba zvakanaka ere. usati vapinda madhogodheya. Pauno zopindamo dhogodheya anokurapa eitangira ponapo pabp yako.

Kune denda rapararira manhingi riri kuto kuwadze antu rekusa gadzikana kwendxondo. Amweni ari kuto pedzise atorashike njere zvachose. Ririyo bandiko rinoona ngezva antu akadai. Pamweni ano toatora owa chengete yo eyiyarapa kusvika apona.

Tinobonga bazi rezveutano madhokotera ambaiwanda henenge urimo zviyani muzvibhehlera anoisa masoro pamwepo eibetserana kuona kuti ndaa yako oipedza sei.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviine mushandi arimwo akafundire basa rakona remitombo rona. Anodetserwahe ngemichina yemazuwa anaya kuti aone mitombo yaanosise kupe muntu.

Tagumeyo kuzvibhedhleya zviyani madhokodheya awanda anouye paunenge uri eikurapa echidetserana, anodetserana achipanana mazano kuti paine chinonga chanyanya kunetsa aashandi egapi.

Ashandi edu anoshande muzvibhedhleya anosisirwe kushanda akadxoka ngubo dzinoachengetedza iwona utano hwawo. Kunyanya nyanya ayani anoshanda nemichina inohloye ngazi dzeanhu anosise kunge akazvidziirira nezvidxoko zvinokodzera.

Asharuka edu anosise kuhlongana nematambudziko akaita seemadziso. Hino anokurudzirwe kuende kuchibhedhleya ondohloyiwa madziso akona kuti eipiwe mitombo opiwe mitombo, kuti eipiwe magirazi opiwe magirazi.

Heanohamba mumawadhi payani, eimubaira, eimuona eimupe mutombo, anonga averenga papepa hai. Dhogodheya anonga afamba onyora kuti wona uwowo mupei mutombo wakati, mupei mutombo wakati.

Anambuya edu naanasekuru anoshande muzvibhedhleya, anokurudzirwe maningi, kudxoka zvidxokozvinoadziirira kuti asabate matenda, achengetedze utano hwavo, ngeutano hwemutenda.

Ebazi rezveutano arikuona kuti ntaraunda imwe ngaimwe, pamwe nepamwe pane zvitoro pasashakwaba chitoro chemutombo ngachinge chiripo ngachinge chakabeurwa nguwa zhinji anhu abetsereke.

Muzvimbatso zvinochengetedzwe mitombo, zvinosise kunge zvakarongeka zvakahlamburuka uye makachena. Amudiwi kuonekwe bukuta nekuti imweni mitombo aidi bukuta. Zvinenge zvakarongedzwa zveienderana nematenda ezvinorapa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zvakabeurwa nguva zhinji ngekuti matenda aabhuyi nguva yaanouya dzimweni dzemukuwo denda rinouya usuku zvinoda kuti pange pakabeurwa .

Anamai woye ngatisapanana mitombo kumamhatsoyo, dai wakamborware soro, wotora wope umweni maphiliziwo azvitendedzwiba. Muntu ngaende kuchibhehleya ononyorerwa mutombo oenda onotenga ega.

Magumeyo muchitoro chinotengese mitombo iri mona mitombo yeshe kusanganisira inorapa makanda edu. Kuti vasangana nedambudziko angari mapundu, kungari kuaviva zviriyo mitombo iripo yekudzora. Amweni akuitora kudzire kumeso kunasira makanda haizvopi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti mitombo ngairongedzeke pakanaka pandau pakanaka. Ngairongwehe zveienderana ngematenda einorapa. Yechikotsoro ngaimire mukabati rawona yega.

Muzvitoro zvedu zvinotengese mitombo, zvinokarirwa kuti zvinge zvakarongedzeka zvakanaka, zvimwe nezvimwe pandau yazvo. Zvirongedzeke zvekuti nemuntu unenge arimo eidawo kuona unokona kuerenga arikure. Zvisaiswa zvakapendurudzwaba, antu haazokoni kuerenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvakahlamburuka. Ngazvioneke munhu eitopinda akaningisa kuti apo pane mitombo yeshuka, apo pane mitombo yemarenje apapo pane mitombo yemasoro zveindodaro.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisa kunge zvine masherefu mitomboyo yakaronzwa zvakanaka unoziva kuti wako waunoda uri pari unoksira kuuona wodetserwa.

Mumhatso dzino tengeswe mitombo mungava muzvibhehleya kungava kubanze mhatsodzo dzino sise kunge dzaka hlamburuka zviro zvakarongedzwa mitomboyo yakarongedzwa zvinoenderana nematenda eunorapa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosise kunge zviri zvakahlamburuka zvisina marara pashi zvakachena mitombo yakona yakaiswa mumagabati zvakarongwa zveienderana ngematenda ainorapa.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo, mitombo yakona inonga yakarongwa zveienderana ngematenda eyinonga yeirapa. Kuti mitombo iri yeBhiipii unoiona iri mukakabati kayona yega yeBhiipii, zveindodaro.

Ayi mitombo yega pii inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo, munotengeswa hee nemikaka yaana ana aya anoseenzese mikaka, imweni dzenguva mukaka waamai mushoma, dzimweni dzenguva amai akatamika mukaka unenge urimwo unenge weitengesemwo.

Tino kurudzirwe kuti tinotenga mitombo ino enderana ne chikosoro chedu sakee tei bhuyirwa kuzi tanga waona chiremba wemo mu chitoro mo anenge arimwo anoku bhuyira kana kundono ona chiremba ku chibhedhleya oku bhuyira mutombo wauno sisa ku shandisa.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinosisa kunge zviri padhuze nechibhedhleyapo kuti muntu weindobuda wotopaona wopindemwo wotenge mutombo weunenge wanyorerwa ndidhokodheya.

Pamunopindemwo muchitoro chinotengese mitombo zvirimwowo mukaningira mune kabati rinonga ririmwo rinotengeswa zvekuchengetedza madzimai neanakadzi eshe paupenyu panguwa yawo yekuteera nekuchengetedza nhengo dzawo dzigare dziine utano.

Madhokodheya anopaurwa payani maererano nezvaakafundira amweni akafundire zvemadziso basi anototenderwa kutovhure chibhedhleya chake chemadziso ega.

Mbatso dzinotengeserwa mitombo ngadzinge dzakanyorwa zvinooneka ngemuntu kudayi uri kuretu. Unoerenga worumbemwo wonotenga mutombo wopona.

Zvitori zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti ngazvinge zvakahlamburuka, mitombo ngairongedzwe zveienderana ngematenda eionorapa asaite kukanganisikaba kana kupedza nguwa yeantu akawanda eimbotsvake kuti uripari.

Muzvibhedhlera medu munerimwe bandiko rakakosha maningi bandiko rinohloya zvemukati memuviri mwemuntu ungave weyi kosora unoenda ikona vonokuisa pamucheni wobudisa kuti mapapu ako akanaka here.

Metinopindemo muzvitoro zvinotengese mitombo, ashandi anoshandemwo anosise kunge ari vantu vakafundire basa rakhona vane maphepa ekushandemwo munotengeswe mitombo.

Zvibhedhleya zveshe zvinosungirwa kuti ngazvinyore mazita azvona kubanzi. Ngaanyore zvinoizwemwo zveeshe kuti muntu weipinda unopinda weiziya kuti dambudziko rangu rinori rinopedzwa pandau apapo.

Nzvimbo inochengetwe mitombo inosise kunge irindau inopinde mbepo, inenge iine mshwindo. Mahwindo akona anonga akadziirirwa kuti hapana unopinda asingazi kutenderwaba.

Ndau inotengeswa mitombo inosise kunge iri ndau iri pasizi kumanikidzika ba ngaite panooneka kuti muntu weshe akasire kuona opindemwo otenge mitombo.

Zvitoro zvadzara mumamuzi mwedumwo mungaa kumabuya kwedu zvikoro zvinotengese mitombo zvadzara ngatisatenge mitombo pabanzi, kune antu anowaridza eitengese mitombo pabanzi ngatisiye ena izvozvo titenge muchitoro chinobvumidzwa ngehurumende.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvino kurudzirwe kuti zvinge zviri musinde neantu zvino kurudzirwa hre kuti zvigare zvakabeurwa kusvika nguwa dzeusiku ngekuti muntu unokone kurwara panguwa dzeusiku, ngazvivhurwe ngazvibeurwe.

Chitoro chinotengese mitombo chinosise kunyorwa ngemagama akakura ekuti muntu weshe weihamba ngeparodhi mutaundimwo unokone kupaerenga opaona.

Eutano anobude kuende kuantu kunodetsera anhu mundau mweanenge ari. Tinoaona eiuya oise matende awo. Antu opinde imwomwo, umwe ngeumwe omira ngemuntu wake, eidetserwa.

Ana edu ari kuma inivhesiti kwo, kune dzimweni ndawudzaanoguma, dzimweni dzinenge dzine mitombo inoshandiswa pakufunda .Nzvimbo dzonadzobadzibhiirwi anobhema.

Ana mai anokurudzirwe kuti arambe eienda neana kuzvibhedhleya kona koanobetserwa hutano hwemwana chaiho. Dzimweni dzenguva unoone eipuva mikaka kuedze kubetseredza utano hwavo.

Zvigwehleya zvedu zvakanaka maningi nekuti zvinokoshese utano hwemundu, unoona weipinda muya weidetserwa, unotange kupuwa chihlayo wogara wakaemera anenge eidetserwa, wakamuemera kuti iwewe uzopindepo.

Ana edu echidiki, ndombi dzedu nemajaha dai anenge ari Kuma univhesiti kwo angava anenge asati awana zvekuita anokurudzirwa kugadzira mapoka eimbobuda munharaunda eifamba chero nemabhazi eimbonofundisa antu ngezveutano.

Denda reshuka ririkunesa antu azhinji. Hino echibhedhleyavo anombobude eimbofundise antu kuti ngaongororwe ngazi yavo. Akurumidze kubetserwa denda risati rapararira.

Mapato akapamhauka pashi reshe anombobatana nemapato eutano ngezvikora zvepadera-dera ofundisana maererano ngeutano hweanhu kuti hunge hwakahlamburuka pasi reshe .

Eutanowo anemukuwo waanombobude kubanzi eibhuira anhu ngezvematenda akapambauka anonge eida kuuya munharaunda nekuti odzichengetedza sei. Zvinonyorwe mapepa, anhu ohamba eifundisa anhu eierenga. Ngazvinyorwe ngerurimi rwunoziikanwa mudau yakhona.

Kune mamweni mafundisiro aanomboita e utanowo awawo anombobuda kubanze eiridze maradio eitamba eifundisa anhu nezveurwere, apedzepo anobvunze mibvunzo wakone kudaira weipuwe mubairo dai dzingava hembe dzekuncoka dai zvingava zvekuchikora.

Eutano ane mukuwo waanombobuda ombohamba muzvikora zvedu eibaire ana nekuongorore utano hwavo. Kuti obaire ana, adzidzisi edu ngatisasarepo, ngatipinde nekuti utano hunodiwa kumuntu weshe.

Eutano ano tifundisa kuti antu azvidzivirire kubva kumatenda akasiyana siyana amweni ano konzerwa nenhunga anofundisa nekurayira antu kuti ngavarare makadzivirirwa.

Ebandiko reutano ane mukuo waanobuda mumuzi mukanyi kwo eitufundisa maererano ngemukhuhlani unenge uripo eyi detsera anhu kuzvidzivirira abatwa ndiwo edetsera anhu kuabhiyira zvekuita.

Anoona ngezveutanowo anombohamba mumabuya mwedumwo arimwo anambuya asingachakoni kuhambire zvibhedhleya anobudepo onoadetsera eiape mukuwo umwe naumwe wokutaura zveanenge eida kuti eutano aite utano hweantu hwoenderere mberi.

Ana edu agumeyo kuzvikora kweduko zvemberi anofundiswe zvakawanda wanda kufundiswa kubatirana pamwepo eifunda, kufundiswa kubhuya zvinomunesa kuti pasasangana nedenda rendxondo.

Ezvibhehleya edu ane mukuwo wanombobude kubanze echidetsera vantu pachena eitoape mutombo apapo anhu eitopona mumakanyi mwedumwo.

Kune mabandiko akapambauka ari kubetserana nebandiko rezveutano kuchengetedza ana edu. Tinoone dzimweni dzemukuvo anonyore mapepa anenga eifundisa kuchengetedzwa kwemwana kwakanaka.

Majaha edu neaisa edu, anhu asingadakariri chibhedhleya zvachose. Hiino anombobude echinhedhleyawo, ombohambe mumakanyi ,ombouya mudhuze musinde nawo, omboadetsera, omboahloya.

Utano hwedu hunobatikirwa maningi neantuwo akafundire zveutano. Unovaona veibuda eimbohambe mumathaundishipi mwedumwo anode kudetserwa eidetserwa pasindepo, unode kuhloyiwa eihloyiwa ponapo.

Iriyoo mishongano inombo gariwa mu ndaraunda mwedumo inonga yei sanganisira atungamiriri na mapurisa ne masoja eyi ise masoro pa mwepo eyi fundisa anhu maererano ngeku rarama nge utano hwaka hlamburuka.

Ebazi rinoona nezveutano pasi reshe. Rinokurudzira munhu weshe kuti agare eyihloyiwa muzvibhedhleya kunyanya nyanya emazera echikuru. Ngaapote eienda einohliyiwa ana Bhiipii wo anonyanye kubate antu akura.

Eutano anokurudzire antu kusenzesa sipo nguva yaanogeze maoko. Kunyanya-nyanya kuti achengetedze maoko ake muzvirwere zvakaita kungete anakorera zvinoparedzirwa ngemvura.

Ashandi emuzvibhedhlera madhokodheyawo ngemanesi anemukuwo waanombobuda mumakanyimwo yeidetsera antu eiakwidze pachikero eiona utano hwawo eiahloya apedzepo anoanyorere mitombo anhu odetsereka pasindepo.

Ana mbuya edu eitidetsera, aaningiri ba, chitendero chako, anokudetsera, okubhiira, kuti ookubhiira zviyani mutombo uyani, ngatiyayeye, tiziye zvetinondoita taakanyi.

Taguma kuchibhedhlera zviyani ana mai woye ngatisunguke tisatya piyani kuti zvandiri kumubhuira dzimweni dzenguwa anobhuira andani azvindopi anenge eida kuziya kuti aone kekutangira kubatsira.

Heya, zvinokurudzirwa manhingi kuti mafunga zyiyana kuita baba namai, mutange maongorora utano hwenyu kuti hwakanaka here. Kuti usingazi kunaka mundodetserwa, mobhuyirwa mafambiro amungaita muupenyu hwenyu hwewanano.

Ririrmo bandiko pachibhehleya rinoona nezveanababa naanamai anenge eida kudetserwa, kungava kugarisana zvakanaka mukati memhatso, vanomudetsera. Kungaa kuchengetedze utano hwenyu, anomudetsera kuti munohamba mwakadini.

Tinodakara maningi neutano pashi reshe mazuwa anaya utano haatarisi chitendero kuti uriwechitendrro chipimo anomufundisa zvakanaka maningi kunyanya madzimai maererano ngekuronga mburi.

Ana edu muzvikora umu vari kudetserwa neebandiko rezveutano kuzvichengetedza panguwa yavo yekuteera. Nguwa zhinji vanotohamba muzvibhedhlera eipuwa zvekushandisa zvakhona.

Ana mai echinge ari mumhatso zviyani ngaayisa anokurudzirwa kutonga mburi kine nzira dzakasiyana siyana dzekuronga mhuri dzinosanganisire ngengukubairwa nezvimweni zvinopfekerwe muma kanda koite mapilizi unone sarudze awunoda.

Kudharako zvaityisa kuende kuchibhedhleya, ngendaa yekutya kutukwa ngemanesi. Mazuwa anaya zvabanaka. Akufundisa anhu, kunyari wabara mwana wako zviya, unofundiswa kumuchengetedza, murudo eishekerera.

Anombohamba mumarodhimwo kuti kuine denda ririyo rinonga reitarisirwa kuuya , anohamba eifundise antu kuti dendaro zvinohamba Wani , rinodziirirwa sei kuti roguma antu ange akagadzirira.

Zvakungo kurudzirwa mazuva anaya kuti weyi ende ku chibhedhleya tsvaga cheku zvara muromo ne miro kuitira kuti usano torapo matenda anenge ari ikona kana kuti iwewe usandopa amweni denda rako ro.

Anombobatana neayani anoite zvekuyemba anhu eutano ayani anombobatana nawo anhuaya otsvake ndwiyo dzinoenderana ngedenda rinonga reida kufundiswa ndiro kuvanhu ochiridza eiemba anhu eitofunda eitofara eitamba.

Ana edu aguma kuchikora zviyani anofundiswa zvakasiyana siyana zvinokone kuzovararamise muupenyu. Amweni anofunde kutogadzire mifodho, kupenda neku dhirowa.

Ebazi rezveutano akanakire kuti chero usingadi zvekuende kuchibhedhlera onawo anobuda ohamba mumamuzi medumo ogara nesu pashi otibhuira kurarama kune utano .

Eutano aya mazuwaanaya anonyanya maningi kuhambira mumakanyi nekuti anoziya kuti anhu azhinji aadakariri kuende kuchibhedhleya hino anobuda ondovafundisa kubazi ikona.

Ebandiko reutano anobatikire maningi anasikana edu, anakadzi edu arikutange kuteera. Anohambe muzvikora eiape zvekuseenzesa munguva yavo yekuteera eiafundisa kuzvichengetedza.

Pashi reshe rine zuwa rarinocherechedza mikhuhlani weAIDS antu anogara pashi amweni anoungana mundau yaanenge ari kuti ropedzwa sei denda iri.

Imweni mitombo yatinonyorerwa nemadhogodheya, anotengese mitombo anobhuirwa kuti aufaniri kutengeserwa munhu usina tsamba yabva kuna dhokodheya.

Ebazi reutano anobatikira maningi anakadzi edu ari kukura ari kutanga kusvika nguwa yavo yekuteera. Anofambe muzvikoromo eiafundisa kuti anozvigadzirisa sei ,nguwa yakhona eimahine zvekuseenzesa zvakhona.

Anombobuda eitenderera ,dai mumadhorobheni ,dai mumakanyimo .Akanyore mazipepa ,amweni mazichira .Akapfeka zvakafana aizvinenge zvienderana ngedenda raanenge eifundisa pamusoro paro .Matenda anobata anhu kadzi ,anowanda .Hino anhu anode kufundiswa kubanzeko.

Bandiko rinoona nezve utano hweantu rakabatana neamweni mapandiko anodziemera, anenguwa yaanombobuda muanhu mumamuzi mwedumwo, eifundisa anhu maererano nekupedze mukondombera, anoite kunyangwe mimhanzi yeiyemba eiaradza anhu kurikuto fundisana maererano nemukondombera.

Ndombi dzedu dzemumwakanyi medumwo, dzinofundiswe kuchengetedze chianhu chedu chisarashikwaba. Anofundiswahe nemitombo yaanosise kuseenzesa kana asvike padambudziko.

Ehe anenge arikuchikora zvianianakadzi yedu anemunguwo waanombotorwa, eyigarwe nawo pasi eyifundiswa maererano ngekuzvibata nguva yavo yavanenge vopinde muhumhandara.

Tine dambudziko ratanaro rakura maningi reana edu arikubate zvinodhaka eirashike ndxondo dzeirashika azi uyai navo vanodetserwa kune mwaanogariswa eifundiswa kurarama asiri pasi pena dhiragisi.

Muzvibhedhleya munerimwe bandiko remadhogodheya anoona nezvekutwasanudzwa kwemarenje, kutwasanudzwa kwemabhonzo, anofundisa antu anenge akakuvara aye, kutanga kuafundisa kuhamba kuti marenje avo adzokedzane panzvimbo.

Zvibhedhleya zvedu zvapfuma maningi ngenyaya yemuchini yekuseenzesa, pazhinji pakona muchibhedhedhleya zvakushanda ngemuchini, kungaa kusuka hembe dzinoseenzeswa muchibhedhleya, zvakuitwa ngemuchini , kungaa kuhloya muntu zveshe zvoitwa ngemichini.

Ana edu kuzvikora uko, ari kufundire kuite mabasa akasiyana-siyana. Chazvanakira ke mazuwaano, ari kufunde eitoshanda zviro zvakhona ,kuti kuri kunasire muntu, anotofunda eitopa rudetsero rwakhona rwaanosise kupa. Zvanakahe ari kuita eshe ,anakadzi neaanarume.

Muzvibhedhleya mwedumwo mune rimweni bandiko rinoshande nekudzoradzanise nyama nemabuonzo eanhu anenge abve panzvimbo zviyani amweni anokorere kuhamba ngekuda kwematenda anenge arebesha ariyo kwamundiiswa mwodetserwa mwohambahe.

Muntu weshe unokurudzirwa kumwa mvura yakawanda maningi pazuva ngekuti mwiri yedu iyi inoshanda ngemvura yakawanda kunyanya nyanya avavo vanoita zvekurumba anoita zvekusimbisa mwiri anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda maningi.

Eutano anotikurudzire kuti tisangorya nekuata, tisangorya nekuata anotikurdzire kuti timbosimbise mwiri yedu kumbotwasamura, unganyazviitire pamhatso pakopo kutwasmudze marenje akowo, ungade kurumba mangwanani ayana zveshe izvona zvinodikanwa pamuntu.

Bandiko rinoona ngezvekudzoresaniswa kwenyama pandau, angari mabhonzo, dzingari nyama dzingadai dzeipanda kubudikidza ngekufamba kwemunhu nekuhamba kwazvo, anenge ainewo mutombo yawo aanomboishandisa kukwidzire panzvimbo pakona, dai ungaa murenje uite zvakanaka.

Utano hwedu tinohuchengetedza kubudikidze nekumbowane nguwa yekusimbise mwiri dzedu mangwanani ega ega Muntu unokurudzirwe kuti unomuka omborumba eisimbise nyama yakwe.

Dziriyo njira dzakawanda maningi dzeku simbise nyama yemu iripo he michina iriyo yekuti tino senzese kusimbisa nyama yedu anonga asina michinayo anokona kurumba kwemene kuno simbise mwiri.

Ayani anoite zvemitambo ane mitombo yawo yaanobairwa kuti aonekwe nyama dzakwe dzakanaka nguva dzeshe. Hautenderwi phiyani kundopinda ototange kukaba bhora pamitambo iya inozikanwa yepasi reshe. Unonosise kunge waonekwa, wanyorerwa matsamba ndiana chiremba kuti wakakodzera.

Pane zvinotarisirwa mumhatso mwedu mwetinogara kuti zvinge zvirimwo zvinote kuita neutano. Zvekuti ukakuvara apapo apapo dzimweni dzemukuvo vazvicheka nebanga zvinofanira kunge zvirimwo. Dzimweni dzenguva vasvodoka zvekukwizira kana kuti zvekunamirapo zvinonga zvirimwo.

Tinotenda nemadhogodheya edu ,ana edu arikufundire mabasa ekurapa. Zvakanaka mwaningi .Zvinezvi aayo madhokodheya anomire ngemabhonzo einingirise mabhonzo emunhu unowa wakuvara dai wakuvara ngemutsaona ,dai wakuvara weirumba anodetsera.

Tinokurudzirwa kupote teimbosimbise mwiri yedu, teimbotwasamudza mwiri yedu, kuti igare iine utano, igare yakasimba, kungava kurumba mangwanani ega-ega, kungaa kutwasamudza ,uri pona apapo pamhatso pako.

Mvura yemene yekumwa mutombo mukurutu pamuntu tinokurudzirwa kuti munhu ngaawanze mvura yekumwa amweni anotomwe inopisha mangwanani ega ega amweni anomwe inotondora kuti mvura iwande mumwiiri yawo.

Ayanai anodakarire zvekusimbise mwiri yawo kuburikidza nekurumba anosungirwa kuti agare nemvura pasinte pawopo imweni anoite ekumwa, imweni anoite yekukupira mwiri kuti itondorerwe.

Pazvibhehleya pedu zvikora zvikuwani zvine bandiko rinoseenza kutwasanudza nyama dzeantu ava anenge akakuwara kana nyama dzinobva panzvimbo kana matsaona anomudetsera eimutwasanudza kudzimana wotsika kana wofamba.

Anhu anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda kunyanya nyanya anonge eite zvekurumba anobude ziya rakawanda maningi anokurudzirwe naizvozvo zvino kurudzirwa kuti ngvaawanze mvura yekumwa .

Iripo pachibhedhleya imweni mhatso inoiswe anyanya kutambudzika maningi. Asi akukorere kurya, kukorere kufema, hakukorere kuite chiro anonga ondo shandise muchina eipinde madhogodheya unondo ningise pamuchinapo.

Pane imweni mhatso inoonekwe pachibhehleya ,mhatso inopinzwe anhu eindokotsiriswamwo eivhiiwa eidetserwa inosise kunge yakahlamburuka nemwenje wakajeka zvekuti zveshe zvinonga zveioneka.

Muzvibhedhleya medumo madhokodheya aya ofundire basa rawo umwe neumwe omira ngebasa rake wemazino ofundire zvemazino orape mazino ega wemadziso orape madziso ega veindodaro.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhlera, chazvinondoita anozviziya kuti madhogodheya anohambe mumango wakakura mukati mezvibhedhlera. Michini yakhona aiiti kutwara baa mizhinji yakhona inogadzirwa iine mavhiri dhogodheya oofamba ndiwo unoita okusunda.

Eutano ane makambani aanoongorora eiona kuti akakodzera kugadzire zviro. Dai makambani eana anogadzire cheese chine chekuita ngemwana, anopuwe mvumo makambani awawo. Anhu anokurudzirwa kuti ngaatenge zviro zveana zvinonga zvakanyorwa mazita emakambani awawo.

Tinofara madhokodheya edu awanda muzvibhedhleya afunda echidetserwa ngemuchini . Wagumeyo kundorara pamubhedha wotoise pamuchini nge unonga uinekombuta unotokubhuyira, unotokukombedza panenge paine dambudziko .

Kwane mabata akapambauka arikushandidzana pamwepo nebazi rezveutano mapato amweni anoona nezvemutombo yedu yechianhu eiinasira yobatana ngeyeutano kuti utano weanhu uenderere mberi.

Mazuvanaya rwataaruzivo rwepamusana peutano rwowanikwa peshe peshe ukabeura zvivhiti vhitimwo pane nguva yavanombofundisa zveutano zvakanaka maningi kuti mupote meiwana zvivhiti vhiti nekuwana zvekuerenga zvinonga zvirimwo zveutano hwemuntu.

Amweni anotya peyani kuti andidi kundoiswe pamuchini kubeke muchini wacho unotokupe upenyu. Unonga weihloya wasiyana nekuvhuyiwa veitiningire kuti munei mwona umwomwo. Zvino zvakanaka mazuwanaya kundoiswe pamuchini muchiwo wobudzisa zveshe zvirimwo mumwiri mwako.

Munoseenzere madhogodheya, weipindemwo, munenge mune tebhura ngechihlayo chaiye dhogodheya ngechako. Ukaningisa unoona kune mubhedha, ngewechii? Kuti anode kukuhloya eitanga kuona, dai une maronda kumushana unokuradzika apapo oona.

Iriyo michina yakona muzvibhedhleya. Iri kuuya yakandowanda. Youya haavambi ngekuisa pamunhupi, anotore kana midhori ombobairira eiona kuti zviri kushanda here, ochizoise pavantu.

Mitombo yedu yechianhu inouya iri pakasiyana-siyana, imweni inoshanda iri miti, imweni inoshanda zviri zvakaite chowa, amweni anoshanda ari mavhu akhona emene anotora pa.

Tinobonga akuru edu ezveutano, ari kutendera kuti anhu ashandise mitombo yedu yechianhu, yaitidetsera karetu kudhaya mapilisiwo asati ambowanda, anhu ayipona ndiwo makwenziwo.

Imweni mitombo takutoisenzese semaruwa kunakise pamuzi wogumepo unotoona pakanaka maningi zvakaba hlamburuka ena akatosime mitombo yavo pambatso iwe weiti maruwa.

Tinokurudzirwa maningi kuti tichengetedze mitombo yedu yatiinayo mumamizi mwedu. Uye tinokurudzirwe kuti tisandoamba ngekukuma usina wakubhuira, usina wakukhombidza mutombo wakhona, unodzikuwadza.

Mashango edu akatikoshera maningi. Mune dzimweni mimbuti dzinotidetsera muutano hwedu. Dzimweni dzinoseenzeswa mashakani kurapa matenda akasiyana siyana. Ngatichengetedze mimbuti yedu kumakanyiko nekuti mizhinji yakona mitombo.

Imweni michero yatinayo pamizi yedu mucherowo unoshanda chaberekwa chakhona chinoshanda mashakani acho anoshanda michero yakaita semuphopho inobatsira zveshe maphopho akhona nemashakani akhona.

Mashango edu akadzare mitombo. Chezvinoda kee kuti uenda ngeanoziya. Aundorumbi ngekumhanya mushango wookuma mashakani. Unondoenda ngeanoziya mitombo yakhona.

Tinokurudzirwa andani kuti tisapishe mashango mashango edu aya akapfuma maningi ngemitombo imweni yacho ndiyo yatozaremwo muzvibhedhlera ngatichengetedze mashango.

Antu azhinji ari kupona ndiyo mitombo yedu yechiantu iyi mumakanyimwo. Amweni achiri kugare ndau dzirikure nezvibhedhleya ari kundoshandise iyona mitombo iyi veitopona.

Ngenyaya yekuzama kukurudzire utano hweanhu amweni akutorime mitombo yepamuzi kutoite ma garden awo ototengesera antu ewutano ondoitora ondoiandudza kuzvibhedhlera ko.

Andu ava kufundiswawo mumakanyi mwedumwo ana mbuya edu anoziya mitombo akufundiswawo hutsanana nemitombo yedu yo akutengawo magubhu eisawo mitombo iya eivhara onyore zvaunoshanda ngezita rawo.

Antu afunda mumakanyi mwedumwo arikurizwa shoko ririkuchumairwa. Rekuti ngatitore mitombo iri mumakwasha tiiunze muma mhatso arikugadzire mapepa, amweni magaba eisime mitombo pamhatso.

Gavakava redu roshande maningi tirikuriona muzvibhedhleyamwo eigadzira mitombo rinonge riripo anotoise kamufedhu kuti uyu mutombo tagadzira ngetewu.

Zvakadai nemapirizi edu emazuwa edu anaya, zvinouya zviri mumbando dzaka pambahuka amweni edu mitombo yechianhu inoitwa ekutwiwa munhu oseenzese uswa imweni yakhona inoite eku, ekudyiwe nzinde imweni yakhona inonanikidza zveindodaro.

Ari kubuda eutano, eiendemwo mumashango mwedumwo mumakwasha, indootaridzwe mitombo ndianasekuru, oitora, oenda nayo maanondoihloya, eiona kuti inorapa ere, uye inorape chiini, oitora oinyora.

Mitombo yedu irikuwuya irimuma phakethi makaphambauka. Imweni irikuya irimumadumbu, imweni irikuya irimutuphepha, imweni irikuya irimumajekiseni muntu obairwa.

Ayo makambani akawanda maningi ari kugadzira mitombo yedu yechinyakare. Eivandudzwa eiise mumapakiti yotengeswa antu otopona ngemitombo yeduyo yechinyakare.

Tiri kukurudzirwa anthu ani kuti ngatitore mitombo yedu tiise mumamizi medu imweni yakadzaremwo mumashango mashango anotiitire kure kana denda rouya ngatiiture tiise mumizi.

Mitombo yedu yemumakanyimwo, iri kutorwa ngeanhu anoziya nezveutano, eindoibika, eindonadzire imweni mitombo, inofanana neyekugadzire masoro.

Mitombo yedu yechianhu irikuandudzwa yeigadzirwe zviro zvimweni zvatakutoona zveitengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo kana muzvitoro zvinotengeswe zviro zvekuseenzesa tirkuiona chaanoita anonyora kana kuise kamufanakiso kanoratidze kuti uyu mutombo wakagadzirwe ngeteu.

Zvobhuiwa peshe -peshe, kuti anhu ngaadakarire mutombo yedu yechianhu. Zvaayo zvitoro zvakapuwa maphepha. Zviri kubuda zviri kuchumairwa peshe-peshe munyari muchivhitivhiti, eitoshandisahe, ngemumwe ngeumweni mutauro weamweni aya asingakoni kutaura.

Chanakire mitombo yedu yechiantu mazuva anaya ngechekuti mizhinji yakona yakatorwe ikaendwe nayo muzvimhatsodzo kuzvibhedhleya. Dzikahloiwa yozikanwa kuti uyu unorape chiini uyu unorape chiini.

Irikuandudzwa mutombo yedu yechiantu zvaiswa mumakabamo makanyorwa nemumabhokisi auchambozii kuti ndiwo maguku edu aya ndiwo mateu edu aya arikugadzirwa arikunasirwa zvakabanaka maningi.

Hurumende yedu yakatendera nekupe mapepa anokombidza kuti ava dai ndimbuya, dai musharuka, anoziya ngezvemitombo yechianhu. Anope matsamba, tinoaona amweni anonyore pamamhatso awo kuratidza kuti anemvumo yekumurapa nemitombo yechianhu.

Mitombo yedu yechianhu inorapa matenda akasiyana-siyana, eee ,uyehe inorapa zvichienderana ngechirwere ngebato remuti.

Ariyo asharuka edu arikupuwe maphepha ekuzikanwa kuti anoziya ngezvemitombo arikupuwe mvumo yekunasire mitombo iyona eiise mumagaba eitengesere anthu.

Antu ari kufundiswa mumakanyi mwedumo, kuti asapishe mashango, ngendaa yekuti mumashangomwo, ndimo mune kupona, ndimo mune utano hwedu, anyari ezvibhedhleyawo ari kutorarama ndiwo mashangowo, kugadzire mitombo.

Mitombo yedu yechiandu mizhinji yakona inobva mumbuti dzakati komberedza mumakanyi mwedumo tizive tiende neanoiziva vandotikombidza nguwa zhinji wosima pambatso wogara pambatso.

Mitombo yedu yemumakanyi yakatikoshera maningi ngatiichengetedze tinotokurudzirwa kuti taiwona kushango ngatitore tonoisima pamhatso .

Mitombo yedu yemumamiziyo yonyorwa mumapepa peyani, yozikanwa pashi reshe. Imweni inorape bhiipii ukatorya zvimhodzizvo unotodzika bhiipii yako inotodzia wotopona uri kanyi kwako.

Irimwo mumamizi mwedumwo mitombo yatinokone kusenzesa kuti tasangane nematenda pamhatso teitopona ungava unosevenzese mashakani emumbuti wakhona ungava unosenzese nzinde asi inotoponesa.

Tirikudakara maningi ngendaa yemitombo yedu echiandu. Atichatyiba kana asharuka edu oenda nekuti aripo akuzvinyora pasi takusara tinazvo munyara dzedu.

Tiri kukurudzirwa ngeeutano kuti titore mimbuti yeduyo yatinoite mitombo kumashango kweduko, tiise pamuzi. Tisakarire kuti wozwe soro ropanda , worumbe kushango. Umweni musi unowane wakatemwa mutiwo, ngatiuyise pamhatso.

Chanakire mitombo yedu yemumakanyi mwizhinji yakona yakavhenekwa, yakaiswe kumhatso dzekuhloya yakuziikanwa yakatotestiwa kuti inorapa chiini nechiini .

Akuru edu asharuka edu anoziye mutombo arikubatana neebazi rezveutano kutore mutombo iyoyo yemumakanyi echiisa muzvibhedhleya yeyishande kurapa antu.

Tinokurudzirwa kuti ngatiziyei mitombo yedu yemumakanyi mimbuti inotidetsera ingari mabeshawo ingari wakuwara iriyo mitombo inodzorwa pakuwara ponapo.

Mitombo yedu yechiantu inosiyana cheinorapa ndicho. Imweni inoshandiswe mashakani kurapa ndiyo. Imweni inoshandiswe nzinde kurapa ndidzo. Imweni inoshandiswe mapande kurapa ndivo.

Ari kubatana ngeebazi rezveutano ,asharuka edu mumamizimo anoziya ngezvemitombo yedu yechianhu, otorana aya, ofuu oise mifodho ,nechinorapa chakhona chinonyorwa.

Vantuwe makwasha eduwo akatikoshere maningi mundaraunda mwedu ngatisatema makwasha ngatisa pisha makwasha mune mitombo yakawanda maningi inosise kudetsera antu akawanda maningi.

Zvazvanakira ere mazuwa anawa vakuru vezveutano arikubatana neasharuka edu mumakanyimo anoziye mitombo yechianhu obatana odetserana kugadzira mutombo unorapa.

Tirikuponeswa ndiyo mitombo yedu yechianhu , kubvira makare tichaipiwa ndiana mbuya edu neasharuka edu mumakanyimo, nanyamashi tirikundoishandisa yeitishandira.

Tinobonga eutano ari kubatana nemasharuka edu mukanyimwo. Mitombo yeduyo yozikinwa pashi reshe irimwo Muchirinda mwedumwo, yozikanwa kweshe kweshe. Ari kuitora oipa mazita onyore zvainorapa.

Mitombo yedu yechiantu inouyawo iri mumhando dzaka pambaukana imweni inonga yakatswiwa yakaitwa maupfu imweni inenga yakaita mashakani inoshandiswa iri mashakani kudaro.

Mitombo yedu yechiantu iri kutorwa yondohloyiwa, yonyorwa yonamirwe mifodho woiswe nezvaunorapa. Zvirikutidetsera kuti nhaka yedu isapararaba kubva kuasharuka edu kuti zvaapamabhuku zvazara pashi reshe.

Mitombo yedu yechianhu inooneke mumbuti yakasiyanasiyana mimbuti inosimwa kunyange michero pamhatso miti yakafana nemigwavha inodetsera maningi pautano hwemunhu besha ,gotsorwa zveshe zvona unorapa.

Mitombo yedu yechiantu iri kunyorwe pashi kuti izikanwe pashi reshe gavakava redu riya rajanba pashireshe antu ese ari kuri shandisa kurapa zvakasiyana siyana.

Ana edu arikufundire kudhogodheya .Arikuitora iyo yona mitombo yedu yekumakanyi , ochiipe mazita ochiidhumhanhisa neimweni mitombo muzvibhehleya otorapa anhu ndiyo

Mitombo yedu yechianhu irikutorwa yeiendeswa kumuchina yeiongororwa yeihloyiwa kuonekwa kuti igwinyiso ere kuti unorapa awone kuti unorapnonyore mapepa zvogadzikwe mumabhuku zvogadzikwe nyika yeshe yoziya.

Mitombo yakawanda maningi mumamuzi mwedumwo. Chazvinoitakeee inode kuti tiikhombidzwe ngeanoziya. Tikahamba ndiwo asharuka edu, anotikhombidza, tisavarekera eiendaba asingazi kuti kombidze mitombo.

Tine mitombo yaka pambauka mu makanyi mwedumwo tino fundiswa kuti ngati chengetedze mitombo yedu iyi nekuti indaka yatinozo siirawo ana edu achade kubarwa kuti adetsereke.

Zviri kukurudzirwa maningi mwetinohamba mweshemwo nemwatinoita mudhibhano. Ngatidakarire mutombo yedu yechiantu ngekuti ndikona kunobva chero mapiliziwo arikubve ikweyo. Ngatisenzese mumakanyi mwedumwo.

Mitombo yedu yemumakanyi yakawanda maningi tinoda kubhiirwa kuti uyu unorape chiini uyu unorape chiini umweni mumbuti umwe chete unorape matenda akapambauka akafanana nemugwavha unorape zvakawanda.

Mitombo dzedu dzechianhu dziri mumamizi mwedu dzinoshande mabasa akasiyana siyana uye zvinosiyana kuti chinorapa chacho pamumbuti ngechiri ,amweni anoshandise mashakani akhona, amweni anoshandise nzinde ,zveindodaro.

Mitombo yedu yechianhu yakawanda maningi mashango edu akapfuma maningi ngemitombo chaazvinondoda kee kuti uende ngeanoziya wookumiwa neanoziya.

Akuru edu anoziye mutombo arikubatana neezvibhedhlera nemadhokodheya ope mazita kumitombo yedu yechianhu oiise muzvibhedhleya antu oshandisa iriimwona.